Mageh giss jigeen mung si palaci jayeh kai palaci jayeh kai la neka haleh bu jigeen la mugi aam karaw bu nuul karaw bu guda mogi sool tubai ak mbuba mbuba bi mogi aam aam ay rede rede.

mi gis armuwal armuwal bi montoor mun ci tege montoor bi ugleñjekoole woktu yi

Magi giss aye natal , nyari natali outor ak aye natal lee neet yu bary nugi tahaw aye goor ak aye jegain nugi.

Magi giss ayy neeg meeg yi nyun koi tabax tabax bi parehgut raha gung ko y nak dag neen ko.

Ma bis ay kalimba këlambay bokkuñ fason kalimbay kalimbay bokkuñ kulool te kalambay bar-bari bari nañ lool.

Ngay liggéeykat yi yoon ningi soo sen bu bay ningi taxaw ci feydu yoon bi gis na ay oto yi ñu.

Ayy jareh neet , jarr yageh togg, kehna keeh mugeh emmeh korah , kenen kajeg emmeh denneh , mukeh tekah di waii.

Aye nite la youye bouga douga cii Aeroplan bi

Magi giss furno furno bi melneni furno bi dafa yaxu teh furno bi amna kerin.

Nayik, ñaar, be ñetti góor ñungee taggat yaram. Si tagat yaram bi, ñjii ñungi sol lu weex ak lu xoñga, ñjii, ñungi sol lu xoñga ak lu buloo ak lu werta.

may njee gis ñetti nit. Ñetti ya nge taggat yaram. Ñoi ngee cupe. Ñio ngi sol lu weex. Tubey bu weex, mbuba bu weex ak xawaaci weex. keneki mu ngi am sol, lu werta mbuba bu werta ak xawaaci weerta.

Ay netal li goor goor bagi sool mbubu mbubu bu nuul si kaw mogi solat benen mbubu si birr mbubu bu weex mogi taka batam bi mogi sool lunet.

Yaangeh gis bena gigain, gigain baangy takhaw, mungy am kahwar bu njull, mungy am lum tiyeh ci lokhom bii, mungy sol lu njull teh am lu wekh.

Yangy gis daalue takeu, daalue takeu bi amna lu nehteh, amna lu wekh, amna lu vertah.

Magi gis bena goor mogi sol ay yereh yui tagat yaram yereh bi dafa week am lu neteh lu wertah am lu xonxa.

Mangeh kess ay boloh , boloh bu bareh ayy jigeen , nugeh ahmeh ayy keit nugeh calaah wuuh.

Mayui giss aay jigain yui daw yinga daxante serkuy jiitu

Magi giss ayy gaal yu bari gaal yagi terr mogi aam ayy bagas nitt yagi eeg si kaw nyu geh waceh.

Magi giss ay toll tolli monageh pul monageh.

Magi giss ay nit yu bari nyu geh tagat yaram nyu gi sol yereh yu weex nyu geh kupeh.

Mageh ngis ay gune yu bare gune jàngkat nañ buni jàngkat , nañeuni taxaw gune guur ab bu jigéen aay guur.

Mage giss gaarab natali garab bu tahaw ak aye pel ak pecha se kaw.

Ayi dallala nyugui am color you werrta ak lou neteh

Magi giss auto am ay neeg ammna neeg yu neteh ammna ay garab.

Mangi giss wen wu taxaw. Wen bi mungi amm yeege kai ak fo wara muna taxaw.

Palassu foyeh Kaye bu mak bi si Gambia fi. Palassu foyeh Kaye bu mak bi si Gambia fi. Palassu foyeh Kaye bu mak bi si Gambia fi.

Ma ngi giss goor, goor ba ngi tahaw si biir palace, palace bi am ay bantue, bantue yi deng ko heti, bantue yunge heti la

Maaget gis ñari jaaru, jaaru yi, jaaru noopu la.

Maa ngi gis takëdér yaa ngi taxaw, ñu ngi tiye, seen ay feetal. Ñu ngi sol yiree yu weex, tuböy bu weex, mbubu bu weex, am lu weex si loxoom bi,ñ sol mbaxana yu niiro, ñu ngi taxaw ñom ñiep.

Magi giss aye goor, nyate goor nugi tangat yaram, nugi sol aye yere yu noru ak aye kawass, kawass yu weeh, tobay bu weeh ak mun mu njol am lu honha.

Mangy gis raabat kat, raabat baangi raabue, baangi raabue sehrr, sehrr lai raabue, sehrr bii dina am aiiy fason fason couleur, bu wekh, bu bleu, bu honhu, amna lolu yehp.

Naayé gi ci ñaaru nit góor ak jigéen ngi sollu nete genn ba ngi mu sóoru mu sorgu nete mu ngi amekaala bu nuwul góor ba ngi sollo lunet

Mangy gis aiiy haleh yu gigain, juromi bena haleh yu gigain, njarr nja ngi sol lu bleu, kenue kaangi sol lu honhu, kenen kaangui sol lu chocolat, kenen kaangui sol lu njull,.

Maangy gis benah gigain, gigain baangy tokk, mungy sol mbuba bu wekh ak tubeiy bu njull, karawam dafa njull, mungy tiyeh ci weungh bi.

Mageh gis tooli nambi nambi bangam ay xob yu vertah xob yu u bari xob yu bari xob yu werta tooli nambi la.

Mageh giss bena jigeen jigeen bagi taxaw mugi sol roba bu godu roba bu weex mogi am kala bu xonxu mogi mosoru mosoru bu wertax mogi am ay garab garab yu taxaw si ganawam.

Mangi kess gaal , gaal baa keeh tahaww , gaal bageh si birr gegg , bukeeh emm ayy neet yuneh si koow , gaal bakeh emm ayy trapo , trapo yu emm.

Magi giss bopa jigeen mageh giss neent ti bopa mogi aam ay karaaw karaaw bu nuul mogi taka karaaw bi si ganaw mogi sool mbuba bu weex.

Mageh giss picha picha bagi tahaw si kaw bantee garab banta bagi aam hop picha bi gemenn bagi godu teh dafa nuul mogi am bob bi dafa weex am lu nuul geen bi aam lu weex am lu nuul.

nyari tabax bi tabaj bu guddu la tabax bi dum ko tabaxee xeer maya gis ay garabyu rey bu buddu ci kanam.

Mage giss oto, oto bu weeh, mage giss oto bu nete mage giss oto bu mag bu gouda muge daw se kaw talibe, oto bu nete be amna lu werta.